Kino kigaali kilinha emikedhe enha, kyaba n'amadaala kwobitira ela kilinha obuntu obuli mu langi eya bbululu ni mu mbali mwakyo bakisiiga langi ya bbululu nhi kyenvu.

Enho nsudhe era nga yekwese mundha mubikola ebili mulangi eya kilagala nga yo eli mulangi ndhilugavu.

Luno lubalama lwenhandha kuliku abantu nimumaadhi mulimu abantu ghaligho dhi ambulera , obuyumba.

Omuntu agemye empeke edhe birime mungalo dhe era nga empeke dhinho dhili mukibatu ekyengalo, engalo edhindhi dhigemye engalo dhinho dhigemye nhomukono ogugemye ensigo mukibatu kyadho.

Dhino mpeke dha bilime dhi dhwire mu bibbo era nga dhi bedheibwa omuntu mungalo, mukiibo mwe dhiri mwe ba dhi bedheire.

Kinho kisikwonzi era nga bakitaire kukipapula ghansi era nga ghaligho nhe gama eya baliyo nga kungulu yakilagala mundha ndheru

Omwaana atyeime ku kabalaza ghomulyango omwiigale enhuma ghe eliyo ekitofali nhe ghaya ghamberi ghe nho muti eghaya enha nhike yaku engoye.

Onho mukazi yetwise eitooke nh'olulagala, nga abeese omwana ku mugongo nga amusibyeku akaleesu, nga agemye obukopo obw'omwana mungalo.

Linho igongolo lyezinze mungeri yankata era nga lili nhi langi ibili endhilugavu nhe ya kasayi sayi.

Abanho basomi omughala nho mulenzi bambeire eyundi fomu ey'eisomelo era nga omughala alikusingisa eigaali omulenzi abekele ensagho kumugongo.

Linho ikukuubila ly'abantu. Batyaime ela nga bali kulya, bagemye amasoghanhi mungalo. Abandhi batyaime ghaigulu abandhi baatyama ghansi.

Ganho mayumba gali mulangi edhe ndhaghulo mulimu emmyufu, endhelu nhe miti egili lenhe amayumba ganho era nga agasinga mu gakalinha

Omusaadha ali ku lubalama olw'ennhandha nga amayengo gali kumusambukiza amaadhi, ku lubalama kwayemeleile ku gubaale oguli ku lubalama okwo.

Abanho baana, ababiri batyeime omulala alambeire era nga kubatyeime oghundhi atweele omukono yagusilisa oluba ateleku akakofiira akeilugavu kumutwe.

Endhuki epakinze kukimuli era nga eli kunhonya omubisi nga bwegu kunganya bulidho bweidha nhegwa kubimuli nhe kunganyamu omubisi ogwo nhegutwala mukisasala.

Omukyala ali mu katale ayambaire omusweta omu myufu empale ya kapere ebulaghuzi ndheru era nga musibe gha nviri, ghaligho enanhansi, ensuudhu nhe embooli.

Enho nnhandha, bwogilingilila ogibonhaku amayengo, olinga eluyi ele ebugwa ndhuba nga ezila kyolengela okutolaku eigulu nga endhuba eli kugwa.

Enho mpologoma eli kumbali okw'engila. Engila enho ghaligho emmotoka. Kumbali okw'engila enho kuliku eisubi eikalu, empologoma mweyemeleile.

Endhuki eri ku kimuli, ekimuli kinho kili nhi langi emyufu, endhuki ekigwireku ghagati ghakyo era nga eri ku kinhunamu omubisi egutwale mu bisasala byayo

Dhino ndhovu dhili mu kutambula edindhi dhe mereire ghansi ogho muti endhovu dhinho kuliku enkulu kwotaire nhe ento era nga mmbitirivu.

Abasaadha basatu bali kulumusa ente mulugo era nga bagemye emigo gye bali oku gikubisa, ente enho ya kitakataka era nga......

Omusaadha atyeime aghali emigugha era nga ghaligho ebitimba nhe migugha ogundhi ogwa bululu nga gugemye mungalo nhe sati eri mulangi eya makonho amaghanvu era nga langi yabululu.

Onho mulunzi gha ndhuki ayambaile engoye endhelu nh'ekikofiira ekyeru ku mutwe. Alinha byayambaile mu mukono nga bili mu langi eya kyenvu.

Banho baana bali nheigaali ebiri nhe bidhomolera eky'amaadhi, egaali eyindhi eri kwiitaka, eyindhi bagigemye era nga bagisibye ku ekidomolera.

Omusaadha mwoki gha byuma ali kwokya ebyuuma, era nga agemye etooki eyokya ebyuuma ayambaile enkofiira myufu esaati ndheru empale ndhirugavu nh'engaito.

Enho nte eli mu langi mmyufu, elilainhe akayumba ak'embagho n'ekiseminti. Akayumba ak'embagho kalina amabaati ghaigulu wako ela nga kali mu langi ya bbululu.

Kanho kayu kali mulusuku olwamatooke bakamantisa itaka bataku nho lwiigi bakaserekesa amabaati kumbali okwa kayu kanho ghaligho ebigogo.

Abakyala betwise ebibala kumitwe omuli ebitungulu, enhanha, ameenvu kunsuunhiya.

Omukyala atyaime ku ntebe gha emberi ghe ghaligho ekyuma ekya kabwidhi bwidhi ataire nho bughulilisa mu matu ge gombilili.

Enho ndhuki egwire ku kimuli ekili mulangi emyufu ghagati gha kyo kili mu langi ndhirugavu, endhuki enho nga erina langi ibiri, endhirugavu nhe ya bulawuni.

Abasaadha batyeime kumato galigho asaatu batyeime kumato abili nga bambeile enkofiira kumutwe oghundhi yavala gamu bbutusi nhe kizibagho.

Dhinho nhumba, dhamantibwa nheitaka, endhala bagisele kesa eisubi eidhi bagi sele kesa amabaati, eya mabaati elinha omulyango nheidhinisa, ey'eisubi elinha omulyango gwonka.

Kino kibuga ela nga kilimu amayumba amabitirivu nga agandhi ga kalina nga agandhi ti ga kalina ela nga mulimu nh'engila ebita mu kibuga omwo.

Enho mbidhi ya munsiko efukamire ghansi nhe bigere ebye mberi nga omunhwa guli kwitaka era nga nha amainho gayo ga fulumayo ghamberi.